Udokotela lesigulane bahleli phansi udokotela ugqoke amagilovisi okuzivikela ngoba uhlaba isigulane ukuthi umkhuhlane wesigulane ungamemetheki uze lakuye.

Eminye imikhuhlane siyithathela ekunatheni amanzi angcolileyo asifundeni ukunatha amanzi a"clean" ukwenzela ukubana singathatheli imikhuhlane, iyaphangisa imemetheke singakwazi sibe sesithelela abanye.

Udokotela ugoke idasti khothi yakhe emhlophe ezandleni ulamagilavisi owokuzivikela ukubana angathathi imkhuhlane lokuthelelana lezigulane wafaka le mask wafaka lamangilazi okubona isigulani asilaphayo.

Mawungazizwa kahle emzimbeni gijimela esibhedlela esiduzane kwakho uyelatshwa ngokuphangisa ngoba uyabe ungakwazi umkhuhlane olawo ukuthi unjani eminye imikhuhlane iyaphangisa ukusabalala ugcine usuthelela abanye

Umntwana uthelwa umuthi emakhaleni ngudokotela. Nxa singabazali eminye imikhuhlane ayifuni siyilalelise kumele sigijimele esibhedlela umntwana ayelatshwa umkhuhlane ungakasabalali.

Imikhuhlane enjengabo chicken pox ngeyokuthi ma ingakubamba gijimela esibhedlela kusase masinyane ngoba uyathelelwana uyaphangisa noma ungathinta umuntu emzimbeni uvele ahle awuthathe.

Odokotela abathathu bahleli phansi omunye wabo ugqoke iyunifomu eluhlaza abanye bagqoke emhlophe. Oyiwani umile phambi kwabo kuletafula elilebhokisi phezu kwalo.

Omama baze eklinika ukuzolaphisa abantwana ukuba hlabisa, ukuvikela imkhuhlane engabe isiza lemikhuhlane esemoyeni engabe ingababamba.

Kubalulekile ukuthi odokotela bafundise abantu ukuhlala bezivikele ma ungazizwa kahle gqoka imask ungatheleli abanye imkhuhlane ikhona eminye imkhuhlane ephangisa isabalale igcwale kwabanye ngokuphangisa.

Udokotela lesigulani bahleli phansi udokotela uphethe injection uhlaba isigulane engalweni ukabana engamemethekisi umkhuhlane alawo emzimbeni.

Abantu abanengi basesibhedlela babuye ukuzozivikela emkhuhlaneni ememethekileyo udokotela ubayahlaba bagqoke lamamask eyokuthi bengathelelani imikhuhlane abalayo.

Izimpawu zegcikwane le influenza yikukhwehlela ukungalangatheleli ukudla ukutshaya likhanda lokugijinyiswa yisisu.

Udokotela ma ezosiza abantu kwamele agqoke impahla ezimvikela ukubana anagathatheli umkhuhlane walowo muntu ayabe ezomlapha ahlale ezivikelekile ngaso sonke isikhathi.

Kuqakathekile njengabazali ukuthi sifundise abantwana ukuthi banathe amanzi ahlambulukileyo ukuze bangabanjwa yimikhuhlane enjengabo diarrhoea labo cholera ngokunatha amanzi angcolileyo.

Ezokuhlanzeka ziqakathekile kuthina abantu ukuhlala uzivikele entweni ezingcolileyo lokudla into ezingcolileyo kuyakwenza lawe ungabambi imikhuhlane eminenginengi kuhle ukuhlala sizivikelile ngaso sonke isikhathi

Abantu kasifundeni ukunatha amanzi ahlanzekileyo kumbe ahloliweyo ukwenzela ukuthi singathatheli imikhuhlane enjengabo cholera labo diarrhea emanzini angcolileyo ngoba azosiphatha imizimba yethu singayizwa kahle

Ubaba labantwana baze ukuzokukha amanzi esibhoraneni balezigumbu ezilombala olithanga kubalulekile ukubana nxa singabantu sikwazi ukugqugquzela ukuphuza amanzi ahlanzekileyo angeke asigulise .

Umama ubhabhule umntwana ngezambiya ugqoke isikipa esilombala oluhlaza ugezisa inkonxa elesivalo esibomvu yona ilithanga ukuba akhe amanzi ahlazekileyo.

Umama ukha amanzi etephini ahlanzekileyo. Kubalulekile ukuthi sifunde ukuhlala sinathe amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi. ukwenzela ukuthi singathatheli imikhuhlane eminingi ningi.

Omama ababili omunye ugezisa umntwana edishini omunye umntwana ukha amanzi empompini omunye umama umile lomntwana uphethe inkonxa yamanzi

Umama ohleli phezu kobheda osesibhedlela ofake iqhiye kulamadokotela amabili omunye umile uphethe ikhadi omunye uyamchekha esandleni into yebp.

Kumele sifundise abantwana ukubana ma beqeda kudla bawashe izandla noma bengakadli baqale ngokuwasha izandla noma bangabamba into engcolileyo bakwazi ukubana izandla ziyawashwa bahlale bevikelekile kuma bacteria lama germs amaningi.

Kubalulekile njengomzali ukubana umntwana ahambe ayohlabisa, avikele imkhuhlane eyabe izobuya. Kuqakathekile kumele sihlale siqaphele lokho.

Nxa ekhaya kulomuntu ongaphathekile kahle emqondweni, mhambiseni esibhedlela ngokuphangisa ngoba umuntu ongaphathekile emqondweni uyingozi emphakathini. Kukhona into asengayenza noma yikuphi ngoba umqondo wakhe ungasebenzi kahle.

Omama abathathu bahleli phansi ezitulweni bafake amamaski emlonyeni yabo omunye uphethe iphepha bafundisana ngezomkhumbulo ukubana emqondweni wakho konke kusami kahle.

Kuhle ukuhlala ukwazi ukuthi emgqondweni wakho usami kanjani awukaqali ukukhohlwa emkhumbulweni yonke into isaseryt ma ungazizwa kahle gijimela esibhedlela kusasemasinyane

Ma umuntu engaphathekanga kahle ngasemqondweni wokugula kubalulekile ukubana ahanjiswe emtholampilo ahambe akwazi ukuyosizakala khona umkhuhlane ungaka mkhuleli kakhululu

Gijimela esibhedlela ma ubona engathi emqondweni wakho awusaphathekanga kahle. Amadokotela basheshe bakusize kungakawonakali into ezinengi. Uthole usizo ngokuphangisa.

Kubalulekile ukufunda ngezokuhlanzeka kuyasivikela imikhuhlane eminengi ukubana sidle ukudla okuhlanzekileyo sinathe amanzi ahlanzekile ukwenzela ukuthi singabanjwa yimikhuhlane eminengi ethathelwa ekudleni okungcolileyo lamanzi angcolileyo.

Nxa uzizwa ukuthi umzimba wakho uyatshisa awuzizwa kahle, ungesabi ukuya eklinika uyetshela amadokotela ongabe uya kuzwa ukwenzela ukuthi kusasa umkhuhlane ungakukhuleli.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela ukuhlola iBP nxa ungaya ekilinika uyisigulane bebekwazi ukubana bakusiza kanjani ukuthi iBP yakho iphansi kumbe iphezulu.

Ukubambana lokwabelana njengomphakathi kuyasisiza ukubana inani lezigulane liyehle ngoba sesikwazi ukuthi siziphatha kanjani njengomphakathi. Ukuthi singaguli.

Ibhakane lekilinika elisiza ukuthi ma udinga ikilinika eseduzane kwakho, kumbe ufuna uncedo, kumbe umutsha endaweni, liyakwazi ukukubonisa la odinga khona, usizo lwekilinika.

Odokotela abaqhuqhuzele izigulane ukuthi abakwazi ukuhlala behlanzekile abakwazi ukuhlala behlanzekile kwezempilo abakwazi ukudla ukudla okuhlanzekileyo kwezempilo emenye imikhuhlane bayithathela ekudleni

Kulamalanga kulemkhuhlane ephangisa imemetheke. Ma ungazizwa ungezwa kahle gijimela esibhedlela esiduzane kwakho ukwazi ukuthola usizo, ukwazi ukuthi ugulani amadokotela bakusize ngokuphangisa.

Isibhedlela esihlanzekileyo esilotshani obuluhlaza obukhathwe kahle. Kubalulekile isibhedlela laso sihlanzeke ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke emtholampilo ohlanzekileyo.

Esibhedlela odokotela bayazifundisa izigulane ngokuhlanzeka ukuthi ma esidla kadle ukudla okuhlanzekileyo, athathe amaphilisi ngesikhathi anathe lamanzi ahlanzekileyo ukuba asheshe alulame.

Ma ungabe awuzizwa kahle emzimbeni, gijimela esibhedlela esiduzani kwakho, ukwazi ukulapheka, ufike uchasisele odokotela ukubana kubuhlungu kuphi, uzwa kanjani bakwaz' ukukunikeza imithi ehambisana lo...

Imbheda yesibhedlela ekhave kahle, phezulu kulengubo embathwa yizigulayo oyabe ebuye esibhedlela. Imbheda yabo ilombala omhlophe oyisibhakabhaka.

Gijimela esibhedlela esiduzane kwakho ngokuphangisa ma ungazizwa ukwehlela. Sokungenzeka uneTB odokotela basheshe bakusize umkhuhlane ungakamemetheki kwabanye abantu ohlala labo.

umtholampilo oseduzane emphakathini uyasiza ikakhulu abagulayo ukubana uma befuna ukuyathola uncedo emtholampilo abahambi umango omude

Isibhedlela esingela ncekeza, siyakwenza ukhululeke noma uyisgulani usiya latshwa ukubana uzathola usizo okuhlanzekileyo, uhlale endlini yakho uhlaliseke ngokulatshwa kwakho.

Amadokotela abazokuhlanzeka bagqoke amagilovisi abo ezandleni bagqoke lamadustcoat abo amhlophe. Amaglovisi abavikela ukuhlanzeka, ukuthi into abazibambayo zonke zibe ngezihlanzekileyo zingathatheli imikhuhlane.

Kubalulekile ukuba umphakathi ufundiswe ngezempilakahle lokuzivikela emkhuhlameni eminingi ningi lokuzivikela lokwazi ukuzivikela emikhuhlane ememethekayo lokudla ukudla okuhloliweyo

Imfundi oweze health ugqoke I dust coat emhlophe lama gloves amhlophe umtshina wakhe umnyama lombala omhlophe umtshina awubhekileyo ngowokuhlola amanzi ukuthi awala ma gems yini

Abafundi abahlanu abezokuhlanzeka . Abanye bahleli ebhentshini omunye umile . Bagqoke amadustcoat ayiwhite bayamoyizela .

Abafundi behelthi abahlanu abagqoke ama dasti khothi ayiwayithi, oyiwani umile, ume phambi kwesivalo, bagqoke lamatrawuzi amnyama.

Ikhona eminye imikhuhlane evikeleka andubana ingaka memetheki ebantwini ma kubizwa ukubana abantu abayehlatshwa bevikele imikhuhlane ezayo asigijimeleni ezibhedlela eziduzane kwethu kusase masinyane.

Imikhuhlane enjengabo HIV kumele sihlale siqaphele ukuthi singayithathelani ngoba iyaphangisa ithathelwana nxa umuntu engasebenzisa into enjenge nalithi ahlabe lawe ngayisebenzisi ngoba uphinde ungayisebenzisa lawe usuyi thethe.

Abantu babuthene bahleli baningi bafundiswa ngezokuhlanzeka kubalulekile ukuthi umphakathi uhlale u awe ngezokuhlanzeka lemikhuhlane ethelelwanayo bahlale bezivikele.

Kuvamile ezibhedlela ezinengi ukuba lamabhodi emdulwini ukuthi ma ugula ufuna ukuya latshalwa azakukhombisa ukuthi uhamba njani uyengena la ofuna ukulatshwa khona

Umama usewadini yabantu abaqeda kubeletha. Uhleli embhedeni. UDokotela uphethe umntwana ombathiswe ingubo elamabalabala.

Isibhedlela esilamaluba amahle akhathwe kahle kulebhakani elikhomba ukuthi ma ukufika isigulani esigula kakhulu kukhona iwadi la agijinyiselwa khona ngokuphangisa.

Kaninginingi izibhedlela zila ukuba lamabhakani akutshengisa ukubana ikilinika ofunukuya kuyo uhamba njani lanxa umutsha endaweni awukwazi ukulahleka ivele ikubonise amadirection

Iwadi yesibhedlela yabantu abagulayo. Ilamakhetheni alombala oyisibhakabhaka. Amakhetheni asiza ukubana makuyikuthi begeza umuntu kumbe bezomntshintsha bayawavala angabonakali.

Odokotela ababili omunye ugqoke I dustcoat emhlophe . Omunye ugqoke okuyi orange baphethe izifonyo ezivikela ukubana ma ukhwehlela ungathelelo munyu phepho seceleni kwakho .

Omama babuye ekilinika ukuzolaphisa abantwana babo. Kuhle ukubana ma ungumzali ulomntwana omncane ungayeqisi umntwana makumele ayehlatshwa , ukumvikela emkhuhlaneni eyabe izobuya.

Asithandeni ukuhlala sivakatshela emhlola mpilo ngazozonke izikhathi ukuthi uyetshekwa uhlale ukwazi ukuthi isimo sempilo yakho simi kanjani ukuthi nxa ugula uvele ulapheke ngokuphangisa

Nxa ugula hamba ekilinika eseduzane kwakho ungabi lamahloni okufika utshela udokotela ukubana uzwani ukubana usizakale ukubana umtshele izinhlungu azizwayo akulaphe ngokuphangisa.

Izimota ezigijimisela abantu esibhedlela ma kungabe kwenzeke ingozi yomgwaqo kumbe ukugula kakhulu kumbe ukhona umuntu ofunukubeletha. Ama ambulensi ayakuthwala ngokuphangisa.

Isibhedlela esipendwe ngombala wesibhakabhaka kulabantu abamileyo ngaphandle abakulayini abalinde ukulatshwa. Bagqoke ama mask emlonyeni bavikela ukubana bengamemethekisi umkhuhlane kwabanye.

Isibhedlela esihle esilombala oluthuli esibukeka sihlanzekile .Esilamaluba aluhlaza agqagqele isibhedlela .Esilomntwana ohleli ku wheel chair ogqoke isigqoko esiluhlaza.

Isibhedlela esibukeka sisihle esinokuhlanzeka esilombala olithanga lombala oluhlaza, igethi livuliwe kukhona umuntu omile egethini.

Nxa ungazibona ukuthi emzimbeni awusaphathekanga kuhle, vakatshela esibhedlela esiseduze lawe. Amadokotela akwazi akukusiza akutshele ukubana yini engabe ikuphethe emzimbeni.

Kuhle ukulalela odokotela ma begakubhalela imithi ukubana uyethenga ekhemisi. Gijimela ekhemisi eduzane kwakho ukwazi ukuthola leyo muthi, uyisebenzise usizakale uzizwe uzizwa ngcono emzimbeni.

Eminye imikhuhlane leyi egulelwa ngaphakathi ayifuni kuhlalelwa izandla, kufuna uphangise uye ekilinika kumbe esibhedlela uyesizwa ngodokotela kusesemasinyane ingakasabalali imizimba wonke.

Ikhona imikhuhlane eminye eyokuthi siyayigula engadingi ukubana uhlinzwe. Gijimela esibhedlela esiduzane kwakho, bakhona odokotela abayenza ngalokho okokulapha imkhuhlani engaphakathi.

Abantu abadala kwesinye iskhathi balokubanjwa yimkhuhlani engapheliyo, engading' ukuthi bahlinzwe, kodwa elapheka ngemithi ngaphakathi okunjengomkhuhlane wetshukela ukubana ube uzihla ...

Imikhuhlane enjengabo madolo ihlasela ikakhulu abantu asebekhulile ezibhedlela bakhona odokotela abaqoka ngalezizinto zokulapha imikhuhlane engaphakathi bayakwazi ukukunikeza imithi kanye lamaphilisa

Ma ungabona uphuma izinto ezingazwisisekiyo emzimbeni wakho gijima uye emtholampilo oseduze kwakho uyetshela odokotela ukuba uzwani ngoba eminye imikhuhlane iyingozi, enjengabo khensa uyabe ugula ungazi ukuthi uphethwe yiyo.

Odokotela abalapha imikhuhlane engaphakathi, ikakhulu ebantwini abadala Ikakhulu amehlo ma bengasabonisisi kahle emehlweni. Ikhona imithi ababanikeza yona ukuthi begeze amehlo ukubana babone futhi.

Odokotela abathathu bagqoke izimpahla zokuzivikela. Kulomuntu olaliswe embhedeni abamuhlinzayo, kulelayithi phezulu elibakhanyiselayo.

Ubbaa ugqoke ibhulugwe elilithanga leshirt eluhlaza okwesibhakabhaka uhleli esofeni uphethe I injection uyazihlaba umunwe.

Umama lobaba, abasendlini yabantu ababelethayo. Umama uzithwele ulaliswe embhedeni, ubhekane lobaba uyamoyizela.

Abazali ababuye ukuzo laphisa abantwa babo abanye ngabazobalaphisa abanye bazoba hlabisa bebavikela emikhuhlaneni eyabe izabuya abanye njalo ngabayabe bengezwa kahle

Omama ababili abaphethe abantwana abancane abaqeda kuzalwa ababambathise ngamathawulo amhlophe omama laba balamatube ezandleni

Emtholampilo lapho okugcinwa khona omama abazithweleyo abazobeletha kanye labantwana abancane abasamunyayo bebafundisa ukubana bavikela kanjani ingcikwane.

Udokotela ma ezahlinza umuntu zikhona izinto azisebenzisayo ezinjengabo sigelo ezinjengabo razor kuqakathekile lezozinto ukubana kube ngezihlanzekileyo kube zi sanitiziwe ukubana zingathaleli igcikwane komunye umuntu

Imitshini esetshenziswa ngodokotela ma uyisigulane, makuyikuthi uphela amandla, bayakusiza ngalama payipi okukunikeza amandla. Ikhonimithi ethelwa ngaphakathi.

Umtshini osetshenziswa ukukhangela amanzi ukubana ahlanzekile. Kubalulekile njengomphakathi ukubana sikwazi ukunatha amanzi, ahlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ukwenzela singathathi amagcikwane emanzini.

Iziko eziphiwa umuntu olimele unyawo ma engabe uwile, wayenyela kumbe uqamukile ezi supporter unyawo lwakho ukubana ma unyathela ungazwa kubuhlungu.

Umtshina osetshenziswa ngudokotela uma usifuba sakho sivalile. Ukhona umuthi othelwa phakathi, abesefaka lento enakhaleni. Besekukusiza ukuvula isifuba sakho.

Izinto ezisetshenziswa ngamadokotela lama umuntu elimele kulombheda kule first aid kit kulo lokhu okugqokwa enyaweni isicathulo senyaweni kulesitulo sokuhlala

Inkonxa zokufakela imithi yesilungu ezilembala ehlukeneyo omnyama , oyisibhakabhaka, lolithanga lobomvu fakela imithi.

Udokotela nxa ezohlinza umuntu usebenzisa imitshina ehlukeneyo uyasebenzisa isigelo udinga isigelo esicijileyo esingeke size silimaze umuntu.

Umuthi wesikhiwa owabantwana abancane, olapha umntwana ma ngabe etshisa umzimba, noma ephethwe yisisu, noma ephethwe yifulu, uyakwazi ukuyusebenzisa.

Amaphilisi alapha isisu makuyikuthi uyagijima, uyakwazi ukuwathatha unathe ayayenza isisu sakho sibenganeno ukugijima

Imithi yesilungu ilapha imikhuhlane ehlukeneyo. Ma ungabe uphethwe ngumkhuhlane onjenge kukwehlela noma usizwa umphimbo wakho ubuhlungu uyakwazi ukuwuthatha unathe.

Umuthi wesilungu oqinisa amasotsha akho omzimba ma ingabe amasotsha akho ese wikhi uyakwazi ukuwusebenzisa noma ulomphimbo obuhlungu kumbe unama sayinasi.

Amaphilisi esilungu alapha okuhlukeneyo. Avikela ukubana umkhuhlane ongabe ukubambile ungamemetheki kakhulu, enjenge "Chicken pox", loba ihepsi, uyakwazi ukuwanatha umkhuhlane ungaphangisi ukugcwala umzimba wonke.

Umuthi wesilungu sebhokisini elilombala oyisibhakabhaka loluhlaza olapha umuntu ongabe eloqhuqho kumbe ule aleji uyawusebenzisa.

Umuthi wesilungu olapha iflu ikakhulukazi nxa ukhwehlela kumbe unophepha uyawunatha ukwenzela ukuthi uphepha luyehle uphangise uphole.

Amaphilisi esilungu asebhokisini elombala obomvu mawuphethwe ngamasinas uyakwazi ukuwathatha uphuze amakhala ayabe ezovuleka.

Amaphilisi esilingu alapha okuhlukeneyo singaphonguthatha amaphilisi sinathe udokotela engasibhalelanga ukuthi sinatha kanjani , kwesinye iskhathi sungawanatha kakhulu kathi bekumele unathe okulutshwane

Ma ungabe unesifo esenkomo amaqhubu alumayo aphuma emzimbeni kumbe uthinte izihlahla ezingahambisani lawe zakuvusela amehlo, kumbe udle into engahambisani lomzimba wakho, thatha amaphilisi e allegy unathe.

Umuthi wesilungu olapha umkhuhlane ohlukeneyo kodwa ungamane uthathe amaphilisi noma umuthi usebenzise ungawu bhalelanga ngudokotela ungela lwazi lokuthi usebenza njani.

amaphilisi awesilungu alapha imikhuhlane ehlukeneyo asemashelufini kuhle ukubana sikwazi ukuthatha amaphilisi ngendlela odokotela abayabe besibhalele ngayo ukwenzela ukuthi siphangise sisile

Imithi yesilungu elapha eyehlukeneyo kukhona eminye eyamasirinji eminye esebhoksini ma ungabe uvalekile emakhaleni uyakwazi ukuwuthatha uspreye.

Imithi yesilungu elapha okuhlukeneyo ikakhulu abantu asebegugule uyakwazi ukuwusebenzisa abaphethwe ngamadolo noma lama ungawa uyasebenza njalo mawuvuvukile.

Amaphilisi athathwa ngumuntu olomkhuhlane wesifo setshukela, isifo setshukela siyingozi ma ungumuntu gijimela esbhedlela uyethatha amaphilisi nomuye wathenga ekhemisi ungayeqisi.

Umuthi wesilungu osebhokisini elilombala oluhlaza ylapha isisu ma ungabe isisu sakho sigcwalelane ngumoya kumbe awukwazi ukuhamba kahle ethoyilethi uyakwazi ukuwunatha.

Ma ungumama ubelethile amabele akho engaphumi uchago uyakwazi ukuhamba ekhemisi uyethenga uchago lwabantwana abancane umfakele ebhodleleni anathe.

Amaphilisi awesilungu asebhokisini elilombala oluhlaza lomhlophe. Amaphilisi alapha okuhlukeneyo ma ungabe uphethwe likhanda ayakusiza noma lama ungabe uphethwe yisisu.

Amaphilisi esilunga alapha ialeji ikakhulu nxa ulunywa ngamehlo, uyawazi ukuwunatha, loba uleflu, ulerashi, ayasiza lawo futhi.

Imithi yesilungu ehlukehlukeneyo, okunye ngamaphilisi okunye yimithi kulapha izinto ezihlukeneyo ma usizwa ubuhlungu emzimbeni, okunye kule inhaler ma ungulowana olomkhuhlane wesifuba

Umuthi wesilungu osebhodleleni elilesivalo esiyipurple. Uyasiza ukuba ma ungakwazi ukulala kahle ungaphumuli kahle uyawunatha ubusulala uphumule kahle uyasiza ukukhathala.

Imithi esetshenziswa ngodokotela imibili ehlukeneyo eyelapha izinto ezihlukeneyo ma ungabe ungela mandla bayakufaka odokotela amadrip besebekufaka emzimben ukuze kukunikeze ambandla

Amaphilisi esilungu alapha okuhlukeneyo okunjenge arthritis lemalaria ayasiza kumalaria ukubulala lama parasites emalaria ukubana uzizwe ngcono.

Umuthi wesilungu owelapha i allergy ngabe uyagodola, uyalunywa, uyakhwehlela noma ule flue noma amehlo akho abomvu ebangelwa yizihlahla uyasiza.

umuthi wesilungu olapha ama bacteria infections uyathontiselwa emehlweni uthontiselwe endlebeni uwuphuze for umphimbo kanye le skin uyasiza futhi njalo

Umuthi wesilungu olapha imkhuhlane ehlukeneyo onjengokulapha ama STIs if unegcikwane ma ungawunatha uyasiza njalo

Amaphilisi esilungu alapha okuhlukeneyo uma ugodola loba nxa utshaywa likhanda loba nxa uye ezihlahleni ezingahambisani lawe noma lanxa idle ukudla okungahambisani lawe alapha I allergy.

Ma ungabe ulimele kumbe uhlatswe usikwe lizenge, sebenzisa umuthi wokugeza izilonda ukubana uvikele igcikwane eliyabe lisezengeni elikusikileyo.

Imithi eyisihlanu eyabantwana elapha ukukhwehlela, lokugodola, loqhuqho , ephiwa abantwana abaphezu kweminyaka emine..

Nxa ubona engathi awusaphathekanga kahle emqondweni, ekuphileni hamba esibhedlela kumbe ekilinika uyetshela odokotela ukuthi kungabe kuphazamiseka ngaphi ukuze bakwazi ukukusiza.

Umuntu ongaphathekile emqondweni ngokugula uyingozi emphakathini. Umuntu onjalo akahanjiswe ezigulaneni ukubana athole usizo.

Abantu babuye ukuzolatshwa ekilinika bahlezi phansi. Kulodokotela lomama okhangelwa ibhiphi yakhe ozolatshwa uqhiye iqhiye elombala emnyama.

Ubaba lomntwana lodokotela, udokotela uphethe umtshini uyatshekha umntwana ukuthi indlebe zakhe ziyezwa kahle akazweli khatshana loba lama emenyezwa.

Umama usesibhedlela uhleli phansi, ufake iqhiye mhlophe unodokotela, udokotela uphethe umutshini wokum"checker" ukuthi amahlo akhe a"right" bayabona kahle yini.

odokotela ababili basendlini yokuhlinzela umuntu kuletafula eliphambili kwabo elilezinto abazisebenzisa uma behlinza umuntu bagqoke ama mask emulonyeni

Noma yiwaphi amaphilisi ongabe uwabhalelwe ngudokotela, hamba ekhemisi ufike ubonise umthengisi wemithi ukuthi udokotela ukubhalele yiphi imithi akunikeze.

Noma ungazizwa utshisa umzimba uyakwazi ukuya ekhemisi ufike utshele umthengisi imithi ukuthi yini owizwayo. uyakwazi ukukusiza ngemithi eyabe ihambisana lento oyizwayo.

Kuqakathekile ukuthi ma usiya thenga amaphilisi loba usiya funa umuthi ekhemisi khangela isikhathi amadate ukuthi awukadlulelwa ngoba kwesinye isikhathi ungathenga kanti sekudlulelwe yisikhathi kukugulise.

ma uyisigulane kumbe ungazizwa kahle emzimbeni ungaphombu ukuyathenga imithi ekhemisi ungabuzanga ukuthi isetshenziswa kanjani ma ungela lwazi ungabi lamahloni okubuza

Kanenginengi ma usiyalatshwa emakilinika noma esibhedlela kunokuba nekhemisi ukuthi ma uphuma esibhedlela kudokotela uhambe uyethenga amaphilisi azokusiza ubuhlungu okuzwa emzimbeni.

Kaningi ningi kulokuthi ma kulekilinika eduzane lekhimisi nayo iyabe ikhona eduzane ukuthi ma uphuma esibhedlela ungena ekhimisi uthenge amaphilisi ahambisana lomkhuhlane wakho .

Gijimela ekhemisi eliduzane kwakho uyethenga amaphilisi owabhalelwe ngudokotela noma nguphi umhlobo uyawuthola labo bayakwazi ukukusiza bakubonise indlela amaphilisi ozobuwanatha ngakhona.

Gijimela epharmacy eduzane kwakho uyethenga amaphilisi owabhalelwe ngudokotela ukwazi ukuthi lamaphilisi owathengileyo awaexpayanga uphuze lawo maphilisi umkhuhlane ungaka gcwali umzimba wonke ungakatheleli abanye igcikwane .

Kubalulekile ukubana kube lekhemisi emphakathini, ukubana abantu nxa begula bakwazi ukugijimela ekhemisi bayethenga amaphilisi angabe ehambisana lemikhuhlane abayizwayo. Kuyanceda kulokhu abangakwanisi ukuhamba umango omude.

Hamba ekhemisi elingabe liseduzane kwakho ma uzizwa emzimbeni ungezwa kahle ufike ubatshele okukuhluphayo. Odokotela bazakunikeza amaphilisi angabe ehambisana lokuzwayo emzimbeni.

Ibhakane lekhemesi elibhaliweyo elikhomba ukuba ikhemisi ingaphi. Ma ungabe uyisivakatshi esigabeni kulula ukubana ulithole ngokuphangisa iphilisi olidingayo.

Ma kuyikuthi ugula duzane kwakhe kulechemis ukhona udokotela ungaya e chemis ongakusiza ufike umtshele ukubana uzwa izinhlungu kuphi uzokunikeza amaphilisi ahambisana lezinhlungu ozizwayo.

Kubalulekile ukubana nxa amadokotela esibhalela imithi okumele siyeyithenga siye emakhemisi aseduzane lathi siyemakhemisi esazi ukuthi athengisa imithi elungileyo imithi engakadlulelwa ngamalanga.

Uma ungazizwa kahle emzimbeni funa ikhemisi eduzane lawe ethengisa amaphilisi angadlulelwanga ngamalanga ,ikhemisi esemthethweni elamaphilisi alusizo

Umama uhleli phansi ufakwe into yokukhangela ukuthi iBP yakhe injani usekilinika. Kuhle ukuhlala sisiya ezibhedlela ma singazizwa kahle ukwenzela ukuthi sibekwazi ukuthi isimo sempilo zethu zimi kanjani.

Abantu baphethe amabhodi akhuluma ngezokuhlanzeka bafundisa umphakathi ukuthi awukwazi ukuzivikela ngezokuhlanzeka ukwenzela ukuthi bengaphathwa yimikhuhlane bengaguli.

abantu bahleli banengi bakhona ababafundisa ngokuhlanzeka kuhle ukuthi umphakathi uhlale ukwazi ngezokuhlanzeka ukwenzela ukubana bengaphathwa yimikhuhlane eminenginengi

Odokotela basesikolweni bayaqeqetshisa abantwana ukubana bakwazi ukuziphatha kahle lokudla ukudla okuhloliweyo lokuzivikela imikhuhlane emzimbeni ukubana bangabambi.

Abantu kabankankase kwezokuhlanzeka. Umuntu ngamunye ngamunye abekwazi ngozokuhlanzeka, akwazi ukuthi uzivikela kunjani ekuphileni, uzivikela kunjani emikhuhlaneni, uzivikela kunjani ukuthi angathatheli imikhuhlane.

Abantu abamileyo ngaphandle phezu kotshani obuluhlaza, bagqoke izikipa ezimhlophe lamabhulugwe amnyama ngabe zokuhlanzeka kubalulekile ukubana ma ufundisa ngokokuhlazeka nawe uhlanzeke.

Abantu baze ukuzolatshwa ngudokotela bakulayini. Kulomshini eceleni kukadokotela awusebenzisa uku checker abantu ukubana bagulani. Kubalulekile empilweni ukubana ma ungezwa umzimba utshisa gijimela ekliniki eseduzane kwakho.

Umphakathi awuhlale ufundisiwe ngokuziphatha kahle abafundiswe ngokuhlanzeka befundiswe ngezempilakahle abantu bafundiswe ukubana nxa belama partners abo bakwazi ukuzivikela emikhuhlaneni eminenginengi

Ma uzibona uchama nzima gijimela emtholampilo oseduzane kwakho amadokotela babekwazi ukuyakhangela ukuze bakuvikele kulelogcikwane onalo kusasemasinyane lingakaspread.

Kuhle ukubana umphakathi uhlale ukwazi ukubana ma angazizwa engaphatheka agijimele emtholampilo oseduzane. Amadokotela akwazi ukubuthanisa abantu abatshele ngezokuhlanzeka lezempilakahle.

Kuhle ukuhlala ugijimile emtholampilo. Ungahlalahlala uhambe amadokotela bayekutshekha ukubana uphilile kahle emzimbeni, ubekwazi ukuthi isimo sakho simi njani.

Amankazana aphethe amabhakani bayagqugquzela umphakathi, amankazana, ukubana bakwazi ukuzigcina, bakwazi ukuzivikela kumagcikwane, bakwazi ukuzivikela kumaSTI ngasosonke isikhathi.

omama ma befuna ukuzivikela ukuthi angazali angakhulelwa akhona amaphilisi okuthi bayewathatha ekilinika avikela lokho ukuhlela ukuzala abantwana

Udokotela ugqoke amagilovisi ezandleni uhlaba umuntu ijekiseni, kuhle ukuzivikela njengodolotela ukuze angathatheli igcikwane kumuntu amlaphayo.

Umama osewadini yabantu abaqeda kubeletha umunyisa umntwana wakhe bambathe ingubo eyigrey umntwana ulele phezu kwengubo elombala eluhlaza.

Omama ababili basesibhedlela omunye uhleli phansi ufake iqhiye eyibomvu omunye ufake iqhiye elimhlophe , phambili kwabo kulodolotela uhleli phansi uyababhalela imithi amaphilisi abawadingayo.

Umama ozithweleyo ugqoke impahla emnyama ulaliswe embedeni uku scan, uzobhekwa ukubana uphethe umntwana oyini udokotela uyambonisa ku scan.

Umama ohleli embhedeni uthandele izambiya usehwadini yabantu abaqeda kubeletha. Udokotela ophethe umntwana ezandleni.

Ukuhlala umzimba uzivoxavoxa ,uqinile kuyazisa ekuthenini maungalimala .Noma lama ulatshwa ngeke uzwe izinhlungu kakhulu, kuyasiza ikakhulu kulaba abagijimayo.

Amanzi ahlanzekileyo abalulekile emzimbeni kuwo wonke umuntu lakulabo abagijimayo labazi voxavoxa umzimba abalulekile kakhulu ukuthi siwaphuze ngazozonke izikhathi.

usisi uphuza amanzi ugqoke isikipa esiyipink ufake ama ear phones ulalele ingoma kumakhla ekhukhwini uyifake esikhwameni esisengalweni

Noma ungazizwa kahle ugula usendlini uyakwazi ukufonela odokotela abasebenza ngomakhalekhukhwini ubatshele into oyizwayo bayakwazi ukukusiza ngomakhalekhukhwini noma ngamakhompuyutha.

Ma ungazizwa kahle emzimbeni ubona ukuthi eklinika kukhatshana thatha ifoni yakho odokotela bayakwazi ukukusiza ngefoni , ubafonele ubatshele inkinga ozizwayo ukubatshele izinhlungu ozizwa emzimbeni

Izinto ezisetshenziswa ngabo dokotela ma bezolapha: amasirinji, amaglass amehlo , isigelo, ithermometer lamaphilisi.

Ma ungabe ubona ukuthi into oyizwayo emzimbeni wakho uyakhona ukubana utshayele umakhalekhukhwini amadokotela bakutshele into engabe ukuhlukumeza kumakhalekhukwini

Uluju ngumuthi wesintu osiza okuhlukeneyo. Nxa ungabe uphethwe yisifuba uyakwazi ukuludla, nxa ungabe uphethwe yi"flu" uyakwazi ukuludla. Ma kuyikuthi utshile isilonda somlilo uyakwazi ukuwufaka.

Umuthi wenwele wesintu okugeza ikhanda ma ungabe inwele zakho zingcolile. Ma ufuna inwele zakho zikhule kahle uyakwazi ukugeza ngawo ikhanda lisale lilihle lihlanzekile.

Umuthi wesintu ikakhulu osiza amehlo. Owenza amehlwakho ahlale ehealthy oro evikelekile. Noma lanxa ungakhangela kakhulu umabona kude uyakwazi ukuwusebenzisa.

Inyosi ngumuthi wesintu wokulapha isifuba ma ukhwehlela noma nama une flue uyalapha, noma nama utshile uyawufaka esilondeni uyasiza.

Igalikhi ngumuthi wesintu olapha imikhuhlane ehlukehlukeneyo enjongokuthi ma uphethwe yisisu uyakwazi ukuyi phuza loba uphethwe yiflu uyakwazi ukuyihlanganisa lokunye ukwazi ukunatha futhi

Umuthi wesintu. Abanye bawusebenzisa ukufaka emlonyeni. Nxa umlomo wakho womile, uyakwazi ukukugcobisa ukuthi umlomo wakho uthambe.

Itiye lesintu elisiza ukugaya ukudla kahle esiswini. Liyawaqinisa amasotsha omzimba ukungahlaselwa yimikhuhlane emningi. Kanye longatholi ukulala liyakwenza ukwazi ukuthola ukulala kahle uphumule ngendlela.

Amaphilisi esilungu asiza amehlo uma ubheke ikhompiyutha okwesikhathi eside noma umabonakude, ayasiza nxa ungawathatha.

Umuthi wesintu olapha okuhlukeneyo. Ichena liyalapha inyongo, ikhanda, isisu noma ulesilonda uyakwazi ukulifaka esilondeni. Liyalapha into ezinengi ezehlukeneyo.

Imithi yesintu ilapha izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Ma ungalunywa yinyoka usegangeni uyakwazi ukuyisebenzisa ukuthi I poison ingagcwali emzimbeni

Kuhle ukuhlala sikwazi imithi yesintu ukuthi ilaphani emzimbeni yethu ukwenzela ukuthi loba lama ungagula usekudeni lesibhedlela uyakwazi ukuzisiza ngayo.

Umuthi wesintu olapha imikhuhlane ehlukeneyo enjengabonyongo uyawazi ukuwunatha. Kuhle ukuthi singabantu sihlale sazi imithi yesintu ukwenzela ukuthi ma singahlaselelwa yimikhuhlane sikwazi ukuzisiza

Imithi yesintu iqakathekile ukuthi sibe yazi ukwenzela ukuthi noma yini engenzeka kuwe usesigangeni ukhatshana lekilinika uyakwazi ukuthwebula izihlahla ezingabe zihambisana lokugulayo njenge sisu kumbe ikhanda.

Imithi yesintu elombala oluhlaza izihlahla, ma ungabe ungazizwa kahle kubalulekile ukubana ma singabantu sihlale sazi imithi yesintu ukuthi noma lama usegangeni ungabanjwa yisisu ukwazi ukuhlafuna umuthi wesintu ukusize.

Ma ungabe uphethe yiFlu thatha umuthi wesintu igaliki lelemoni lejinja ukufake emanzini atshisayo ubusunatha kuyasiza isifuba siyehla.

Umuthi wesintu owokulapha. Ikakhulu kulababavimbanayo noma iflue ma uvalekamakhala uyawusondeza duzani lamakhala uwuphefumulunuka engathi yimint.

Umuthi wesintu ochayiweyo .Omunye umtwana uphethe ingiga uyagiga .Omunye uyabutha ,omunye uhleli phansi uphethe igabha lomuthi osugigiwe.

Imithi yesintu ibalulekile if singabantu. Ukuhlala siyazi. Ukubana noma yini, ungavelelwa ngumkhuhlane, . Ukwazi ukuzigebhela yona. ukwazi ukuzisiza kumkhuhlane oyabe uwuzwa.